Lͻԑ na le, lͻͻ peԑlaa ane lͻͻzeԑ. Noba are na, noba are peԑle na a lͻԑ zie. Ka dͻͻ de neԑ ne moto.

Vũũ tontnneba na. Ba waa noba bayoͻbe, ka ba banuu a yԑre kpare -vaare a dͻgele ba kpare zuŋ kyԑ ka kaŋa yԑre kpare-sͻgelaa a dͻgele o deŋ zuŋ. Ba maala la sola vũũ bomma.

Dɔba bayɔɔbo ane pɔgɔ la are, a dɔɔ kaŋa dɔɛ la ka kaŋa de kuru eŋne bogi poɔ, a pɔge de la soɔɔ ŋmaara ne a kuru

Nona la kyinɛ bibilii aneŋ nimbɛrrɛ ba pɛgle la bomma mine yɛrɛɛ kpare nuwogbɛrɛ ka mine meŋ yɛre baagyirre ba poeŋ.

Kuori zieŋ na baŋ be. Mine yare na kparre sɔgelɔ, ka mine zeŋ kal kūū daga biŋ ba niŋeŋ sɔgaŋ.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

Lɔɛ areɛɛ la ka noba are a lɔɛ lomboeŋ ka yɛrre ngmen puore derre meŋ are ba gaageela ka ba te puore ngmene.

A lɔɛ kãã emmo zie nyongɛɛ vūū kaa lɔɛ zaa di aneŋ bonzaa naŋ peɛɛlaa be kyɛ noba kyɛnɛ laa sokpoŋ zuŋ.